Chidziro chakapwanyika pane imwe nzvimbo. Mukati mechidziro mune miti yakawanda ine ruvara rwegirini poita muti umwe chete wemujakaranda wakatumbuka maruva ane ruvara rwepeporo. Kunze kwechidziro kune huswa hwakaoma.

Bhinzi dzirikukura dzirimumunda dzimwe dzatowa dzatokura asi maruva achirikukandwa.

Muti wemusheshere une mazhizha akawandisa. Uri kuratidza kuti hausi kuchengetwa zvakanaka nekuti pasi pawo hauna kupaurirwa, kubvisa mamwe mapazi nemashizha.

Nzvimbo inoyevedza zvikuru, pane rwizi rwuri kuyerera rwuchidarika nepadivi reziware rine ruvara rwupfumbu. Murwizi mune miti yakawanda ine ruvara rwakasvibira rwegirini, munezve matombo arimo.

Chikafu chakabikwa zvinotora moyo. Mune nyama nembatatisi dzakapakurirwa mundiro chena uye zvine sumhu zvakasvotsvukira zvakanakisa.

Saga bhegi rine ruvara rwe girinhi painezve mavara e goridhe nepingi. Rakavhurwa zipi richiratidza mari yakazaramo. Mari ine misoro yevanhu. Padivi pesaga bhegi pane mabhotoro aripo.

Zvinyoreso gumi zvakafanana zvakarongwa patafura, zvinemavara anoyevedza anoti tichibva kuzasi pingi, rutema, rwegoridhe tsvuku yebhuru, yeranjisi, yepepuru , yegirini yakacheneruka, ruchena negirini yakasvibirira.

Zvinhu zviri kutengeswa muchitoro zvinosanganisira shuru shuru yokunama mapepa, mabhuku pamwe chete nezvinyoreso.

Imba inogara tsuro. Tsuro mbiri dzirikutenderera mumba mune uriri hwakagadzirwa nemuchenjere. Mudhuri unoratidza kuti wakavakwa nezvidhina. Nechepakati pane kamba kakavakwa kadiki kanoratidza kuti ndomunovata tsuro mbiri idzi .

Zvitoro zvidiki zvina zvakavakwa zvichiteedza mugwagwa. Chekutanga chiri kuruboshwe hachina kuiswa ruvara asi zvitatu zvinoteera zvine ruvara rwebhuruu yachenuruka. Zvese zvakavhurwa magonhi kuti vatengi vagopinda.

Pane imba ine ruvara ruchena yakapoteredzwa neruzhowa rune ruvara rutema nemamwe mavara machena. Kunze kweruzhowa kune huswa hwakawanda uye pane bango remagetsi rine ruvara rupfumbu.

Rori huru ineruvara ruchena yakamira padivi pemugwagwa yakatakura masaga akawanda edonje akarongwa zvakanaka. Mamwe masaga edonje ari pasi ari kutokwidzwa nevanhu.

Miti yemipuranga iri kukura iri pamwe chete. Miti iyi ine hunde yakakora uye mapazi akawanda ane mashizha egirini.

Murume ari kufamba mumugwagwa akatakura bhakiti. Kurudivi hwekuruboshwe kune huswa hwakawanda, kudivi rwekurudyi kuine matombo. Mumugwagwa maari kufamba hamuna tara.

Zvikwata zviviri zviri kutatsurana mundandare pamutambo webhasiketi bhora. Chimwe chikwata chakapfeka zvitema chimwe chakapfeka zvichena. Vedivi rezvichena ndovakabata bhora pane inonguva. Kunze kwenhandare kune vanhu vazhinji vauya kuzoona mutambo uyu.

Kirinika yakavakwa iri mujinga megomo. Ine ruvara ruchena. Nechekure kwezvivakwa zvekirinika pane tende ine ruvara rwebhuru. Yakaiswa kuti vanhu vapote vachitariswa kuti havana denda rekovhidhi.

Musoro wakarukwa zvakanaka. Warukwa nyarutatu nebvudzi rekuwedzerwa. Zvirukwa zvazoitwa hata pakati pemusoro.

Murume akapfeka nhumbi dzine ruvara rwuchena neruvara rwutema akamira pakati penhandare akasimudza mureza une ruvara rwuchena neruvara rweranjisi.

Vatambi vebhora vakamira munhandare vachikurukura panguva yekuzororera pakati pemutambo.

Muti wemumango une mashizha akawanda. Pasi pemumango pane mugodhi wakavharwa wakagadzikwa katini kachena pamusoro pawo.

Chipukanana chakamhara pakamuti kapfumbu. Chipukanana chine ruvara rwe girinhi nerupfumbu pamutumbi wacho. Chine mapapiro zve aneruvarara rwe girinhi nerupfumbu uye mamwe mavara matema.

Mureza une mavara matatu anoti ruvara ruchena ruvara rwegirini nebhuruu yakachenuruka.

Matayi akarongwa mamwe akangokandwa panzvimbo. Panoratidza kuti inzvimbo inogadzirirwa matayi, kuiswa mweya mumatayi uye kunama matayi.

Ruva rakapfumvira ririkukura zvakanaka, riri kukura riri munyasi mewaya uye rakatumbuka maruva epepuru riine mashizha egirini.

Twiza yakamira musango. Ine mutsipa nemakumbo akareba kwazvo. Twiza ine ruvara ruchena rwune makwamba makwamba ane ruvara rupfumbu. Muswe wetwiza une ruvara rutema.

Shangu mbiri dzemhando yetenisi. Dzine ruvara ruchena negireyi. Mukati madzo mune tsvina.

Rokesheni rwedzimba dzakavakirwa mujinga merwizi. Dzine kuvakwa kune hunyanzvi kwadzakaitwa. Dzakaita kuvakwa dzichiratidzana dzichienda mudenga. Dzine matenga matsvuku.

Mukadzi akapfeka chuma chine ruvara rwesirivha muhuro make. Kachuma aka katetete uye pazasi pako pane kamufananidzo karipo.

Nzvimbo iri mumugwagwa unonzii Julius Nyerere uri pakati pedhorobha reHarare. Pane motokari dzakamiswa kumativi emugwagwa uyu, uye vanhu vari besanwa kufamba vachiyenda kwavanoenda. Pakati pemugwagwa pane miti mirefu iripo.

Muti unozivikanwa nekunzi mu kirisimasi tree. Une mashizha mamwe aneruvara rwe girinhi. Poita mamwe ava neruvara rwe yero kuratidza kuti ave kuoma. Muti uyu wakapfumvira zvakanyanya.

Mugwagwa une motokari dzirikufambamo. Pane mukadzi akabereka bheke rake dema arikutarisa motokari kuti ayambuke mugwagwa. Mhiri kwemugwagwa kune zvitoro zviriko zvinosanganisira cheBakers Inn uye Service station.

Zvitofu zvemarasha. Zvakagadzikwa pamusoro pedanda zvakaturikidzana. Zvine ruvara rupfumbu, rwebhuruu uye sirivha.

Tsanga dzirikukura dzakawanda panzvimbo imwechete. Panzvimbo iyi panemarara anorasirwapo arikusanganisira mapepa pamwechete nezvigumbu zvezvinwiwa.

Bheke rakaiswa pauriri rakavhurwa zipi makona ose ebheke iri akaiswa mari ichibva yagadzikwa zai rimwe chete pamusoro payo.

Imba yakavakwa zvakanaka. Paneimwe nzvimbo yakasiiwa zvidhinha zvitsvuku zvisina kupurasitiwa asi pamwe pakapurasitiwa pakaiswa ruvara ruchena.

Kasikana kanemusoro wakarukwa zvineunyanzvi. Wakarukwa nyarutatu pachishandiswa bvudzi chete. Zvekumashure zvasiiwa zvichirembera asi zvirukwa zvirikumberi kwemusoro zvasungwa dumbu rimwechete.

Dzimba dzakavakwa zvisina unyanzvi hwakanyanya. Midhuri haina kuiswa pendi. Yakangopurasitiwa nesemende kwakusiiwa yakadero. Mamwe mafafitera haana magirazi akaiswa marata.

Mugwagwa uri pakati pedhorobha reHarare. Pane vanhu vari kufamba vachienda nzendo dzavo uye vamwe vakamira parobhoti. Kumativi kwemugwagwa kune dzimba dzakavakwa dzichienda mudenga.

Maruva ane ruvara rwegirinhi yakachenuruka akadyarwa mugaba rine ruvara rwegirinhi yakachenuruka zvakare. Gaba iri rakagadzikwa pamusoro peuriri hwesimende uye pane cheni mbiri dziri kudarika neparitivi paro.

Gaba zvekurongedzera chikafu zvirikutengeswa pamariketi, zvakagadzirwa nepurasitiki uye zvimemavara akasiyana zvimwe zvineruvara rwebhuru zvimwe zvinerutsvuku zvimwe zvineruvara rwepingi.

Dzimba mbiri dzine matenga ehuswa dzisi kuwonekwa mutumbi wadzo. Dzakapoteredzwa neruzhowa rwehuswa uye dziri pedyo nemiti yakareba yakawanda.

Wadhiropu yakagadzirwa zvakanakisa. Ine ruvara rupfumbu rwakachenuruka uye rupfumbu rwakasvibira. Mibato yewadhiropu yakagadzirwa nesimbi ine ruvara rwesirivha. Chidimbu chewadhiropu chiri pakati chine magirazi.

Miti yakawanda iripadivi pemugwagwa. Mugwagwa uchangobva kuundirwa uye hauna tara. Pazasi pemiti pane huswa hwakawanda hwakaoma.

Pameso penyati, ine ruvara rupfumbu uye ruvara rutema pamuromo nemhuno yayo. Nyati yakashama muromo pachioneka mazino akakura kwazvo.

Mapakiti ebhondipepa arikutengeswa akaturikidzana muchitoro.

Hanyanisi ina dzerudzi rwegariki. Nhatu dzakazara asi imwe yakadamburwa dzimwe nhangwe mbiri dzikamenywa, dzikaiswa padzo dzoga.

Chuma chakatambanudzirwa patafurwa, pakati pechuma panemufananidzi weshiri yakamira pabazi remuti rakaoma.

Shangu yechikadzi yasakara uye inetsvina. Ine ruvara rwutema rwenenyeredzi dzepingi. Pamusoro payo pane mabhadhi maviri.

Misika yakarongwa pasi pemuti. Wakagadzirwa nemapango uye mapurasitiki matema. Pamusika pari kutengeswa, makabichi ,maranjisi uye zvimwewo. Kuseri kwemusika kune zvivakwa zviri muruzhowa.

Bhusita renharembozha inonzi Econet. Rakaiswa pabango resimbi rine tunhu tunge mapazi emuti nemashizha ari padenga pebango iri.

Chidziro chemba chisina kupurasitiwa. Pane fafitera diki rakavhurika uye paipi chena iri kuseri kwemba.

Tafura pakarongwa midziyo yakavezwa uye yakarukwa netsanga. Pane ndiro dzakavezwa nemiti, mugoti, mikombe uye migwaku. Panezve tswanda pamwe chete netsero dzakavezwa netsanga.

Mifananidzo mishanu iri kuratidza mativi emusoro mumwe chete wakarukwa zvinomwisa mvura. Mifananidzo miviri iri kuratidza kumberi. Mifananidzo miviri zvakare ichiratidza divi. Umwe chete uri kuratidza kugotsi.

Imba yakavakwa zvakanakisa uye yakashongedzwa namavara akaifanira. Ineruvara ruchena nerwepingi uyezve rutema.

Shaishai rine ruvara rutsvuku nemitsara yegoridhe rakamhara pamusoro peshizha regirinhi. Pamapapiro aro nechekupedzisira pane donwe rine ruvara rutema rakapoteredzwa neruvara ruchena.

Chivakwa chakavakwa chichienda mudenga chakareba kwazvo. Chineruvara rwegireyi chiine mafafutera akawanda. Pamberi pechivakwa ichi pane miti uye motokari dzakamirapo. Padivi panevatengesi varikutengesa zvinwiwa.

Nungu ine ruvara rutema nerupfumbu neruchena. Iri kuonekwa minzwa wayo, iri paivhu jena.

Murume akagerwa musoro zvinonwisa mvura. Bvudzi rake rakasiiwa riri pfupi kumativi así rakati kureyi nechepakati pemusoro. Parutivi pakasiiwa kadharangishoni.

Mutambi ari kutamba mutambo webhasiketibhora ari ega. Akanda bhora mudenga achiedza kunwisa. Akapfeka mudhebhe wake mutema pamwe nesikipa chena.

Musoro wakwarukwa zvine unyanzvi. Wakarukwa uchishandiswa bvudzi rekuwedzera rine ruvara rwegoridhe nerutema. Mimwe mitsara yakarukwa ichienda kudivi rekurudyi. Mimwe mitsara ikarukwa ichienda kumberi.

Mukadzi akaiswa pemu mumusoro. Yakabuda zvakanakisa uye ine magonyororo akanaka. Necheparutivi pakakamurwa pakasiiwa dharangishoni.

Chigaba chineruvara rwuchena uye chine ngura kumusoro kwacho. Chakanyorwa pamutumbi wacho neruvara rwutsvuku, chinoratidza kuti chaiva chiine oyiri yefirita.

Varume nevakadzi vanoratidza kuti vanobva kumatebhererendi kuburikidza nemapfekero avakaita. Vakadzi vakapfeka mbikiza varume vakapfekawo dehwe mumusoro vachitaridza kuti vatauri vechindevere.

Komichi ine ruvara rwegirinhi. Yakagadzirwa nepurasitiki. Yakagadzikwa pamusoro petafura. Komichi yakanaka zvikuru.

Chikwata chevatambi vebhora vakapfeka nhumbi dzekutambisa bhora dzineruvara ruchena nerutema, mubati webhora akapfeka nhumbi dzineruvara rweranjisi neruvara rutema. Panewozve muzvinapembe akapfeka zvitema.

Kamufananidzo kezvimbo inonzi Isitenigiramu inowanikwa padandemutande kana pahindaneti. Kane ruvara rwepingi ruchena uye ranjisi.

Shangu yetenisi ine ruvara ruchena, ruvana rwegoridhe neruvara rwebhuruu. Yakagadzikwa pamusoro pejira rine mitsara mitema nemitsara yegireyi.

Mabhurasho matatu akaiswa pasi. Maviri ane ruvara rwegoridhe rimwe chete rine ruvara rwegirinhi rwakabatanidzwa nebhurasho rine ruvara rweyero. Mabhurasho anoshandiswa kugeza shangu.

Dara rekuyanikira ndiro kana dzichinge dzasukiwa. Dara rakagadzirwa nesimbi. Dara riri kuratidza kuti rakasimba.

Ruzhowa rwakapoteredza zvisiri kuonekwa kuti mukati munei. Pamusoro peruzhowa pane muti wemujakaranda wakarerekapo. Parutivi poruzhowa pane chimunda chakadyarwa chibage chine ruvara rwegirinhi yakasvibira.

Ruva rine ruvara rwegirinhi riri kukura rakafasa. Rine mashizha akarebenuka uye runotumbuka ruvara rwegoridhe. Parutivi pemaruva aya pane ivhu nehuswa hwakaoma.

Vatambi vasere vakamira munhandare. Vanotamba mutambo we tsiva. Vakamira vakakotamira vakaisa maoko pamwe chete vachiita sevanonamata. Vatambi vakapfeka nhumbi dzakasiyana.

Shumbakadzi pamwechete nemwana wayo zviri musango. Shumba yakarara yakaisa makumbo ayo emberi kumberi kwayo. Kumusana kweshumba iyi kune mwana wayo aneruvara rupfumbu nemamwe mavara matema.

Mutambi webhora wechikadzi akamira munhandare akabata mukombe kuratidza kuti vakunda mumutambo. Akapfeka zvipfeko zvitsvuku uye ari kusekerera kuratidza kufara.

Mutambi akapfeka nguo dzebhuruu akasvetukira mudenga vamwe vazhinji vakagara pasi vakamutarira.

Zvipfeko zvechikadzi zvine mavara anoyevedza zvakaiswa muwadiropu pamahenga. Mahenga ane ruvara ruchena rwepingi nerwepepuru.

Dutavanhu rekamba yeBlue Horizon riri kufamba mumugwagwa rine ruvara rutsvuku nemamwe mitsara ane ruvara rwuchena neruvara rwegoridhe. Padivi pedutavanhu iri pane zvivakwa zviripo pamwe chete nemotokari dzakamirapo.

Mutambi wenhabvu akamira munhandare iri padhuze nedzimba. Mutambi akapfeka nguo dzokutambisa bhora pamwe chete nebhutsu dzekutamba nadzo bhora. Akapfeka hembe dzerudzi rwebhuruu nemitsara michena. Kumashure kwakamirawo mumwe akapfeka hembe tsvuku.

Miti yakadyarwa parutivi remugwagwa panezimunga rakakura , uye mango nemimwewo miti isiri kuoneka kuti ndeyemhando ipi , pasi pemuti mukuru pakamira motokari iripamumvuri

Vatambi varimunhandare, pane mutambi akamira pagedhi akapfeka zvitema poita vaokeri varikuoneka nechekure.

Murume arikufamba parutivi pemugwagwa urikuruboshwe kwake. Kurudyi kwake kune waya yakaiswa yesimbi uye yakapoteredzwa neheji yakachekererwa zvakanaka. Mukati mewaya iyi mune miti yakawanda.

Michero inoti makotapeya mana, chinanazi chimwe chete nemabhanana akawanda yakaiswa murusero rwakagadzikawa tafura.

Shangu nhema mbiri dzakaiswa pauriri. Dzine mahiri akakwirira uye dzakavhurika kumashure. Mukati madzo dzakanyorwa kuti "fashion" neruvara rwegoridhe.

Chigure chirikutyisa chakaisa ruvara rutema-tema kumeso kwacho uye ruvara rwutsvuku mumaziso. Pamuromo chakaruma bhonzo, chabata dehenya remusoro wemunhu. Chakapfeka chiwigi chakaipa uye ruva dzvuku.

Zvivakwa zvakavakwa zvichikwira mudenga. Zvakavakwa neunyanzvi uye kumativi kune motokari diki dziri kufamba uye dzakamirako.

Nzvimbo ichagarwa neari kuremekedzwa pamabiko yakashongedzwa zvakanaka, pakashongedzwa nemachira akarongwa zvine unyanzvi ane ruvara ruchena nepingi patafura pakagadzikwa ruva rakatumbuka zvichena nemashizha egirini.

Ingi padhi irikutengeswa muchitoro. Inoshandiswa pakuiswa muto unozoshanda nechidhindo pakudhinda pamapepa.

Mugwagwa une motokari dzakawanda dziri kufambamo. Kumativi kwemugwagwa kune miti yemhando yemujakaranda yakakura kwazvo. Miti iyi haina mashizha akawanda mairi.

Musoro wekamba. Kamba ine mhuno diki diki nemuromo wakati kurei. Kamba yakavhura ziso rayo dema.

Badza rine mubato wemuti. Rakagadzikwa pasi panemasora. Badza nderesimbi.

Muchero une ruvara rweranjisi, watemwa ukaiswa patafura. Nechekumashure kwemurwi wemuchero iyi kune mashizha ane ruvara rwegirini.

Mapatapata machena ane tambo dzebhuruu akagadzikwa pasi ayine tsvina.

Domasi mbishi rachekwa rikabudisa zvidimbu zvishanu zvarongwa pahuswa.

Vatambi vabhora vanomwe vari vechikadzi. Kumashure kwevatambi kune murume akamira akaisa maoko muhomwe. Vatambi vakamira munhandare vakapfeka nhumbi dzakafanana.

Mukadzi nemurume varikufamba vakatungamidzana mumugwagwa. Murume arimberi akapfeka zvisinakunatsofanira nekuti mudhebhe wake wakarembera kuita kunge uchadonha pasi. Mukadzi arikumashure akapfeka rokwe rake rinemavara matema neyero akatsikirira imwe shangu yake.

Chitoro chiri kutengesa zvinhu zvemhando yepamusoro. Muri kutengeswa shangu dzevanhurume pamwe chete neshangu dzevanhukadzi. Mune mabheke akasiyana siyana ari kutengeswamo zvakare.

Mukati memba makashongedzwa zvakanaka. Mune tafura yokudyira ine ruvara rupfumbu ine zvigaro zvayo zvishanu zvine ruvara ruchena neruvara rupfumbu.

Vatambi vebhora vatanhatu vari munhandare, vatatu vakapfeka nhumbi dzine zvitsvuku, vaviri vakapfeka nhumbi dzine ruvara rwebhuruu mumwechete akapfeka nhumbi dzine ruvara rwegirini yakachenuruka mumwe akabata mabhora maviri mamwe mabhora maviri aripasi.

Muti wemunzwa wakapfumvira uri musango. Hausi kutoonekwa pawakatangira uye pawakaperera. Muti uyu une minzwa michena inobaya.

Mapepa akasiyanasiyana anoshandiswa pakuputira zvinhu zvakaita sezvipo akaiswa muchigaba.

Mudhori wakapfekedzwa hembe yejira rezambiya yakasonwa yakaita kunge hovhorosi. Maoko akabva ari matema akasonererwa jira rezambiya kumberi rakati vharara.

Chitima chiri kufamba pa njanji. Njanji iri parutivi pe gomo uye iri pedyo ne dzimba. Kuruboshwe kwe njanji kune masimbi akawanda akangotsvetwako.

Munhu akamira panzvimbo yakakwirira achinamata zuva rave kupinda muna mai varo uye nechepasi pane kadhamu kane mvura.

Bhutsu dzechikadzi nhema dzine hiri yakakwirira. Dzine bhande pamusoro rinokoperwa.

Amai vakatakura bheke dzvuku nebepa jena. Varikufamba vakafuratira. Baba vane sikipa tsvuku netirauzi dema varikufamba vakananga pachingoro chiri kutengesa zvinwiwa.

Motokari dzakawanda dziri kufamba mumugwagwa. Dzimwe dzakamira kumativi. Munyasi mezvitoro mune vanhu vakawanda varikufambamo. Kuruboshwe kune murume akagara akawaridza mabhuku ake aari kutengesa.

Motokari huru yakatakura chimuchina chinoshandiswa kusanganisa simende nematombo panenge pachivakiwa.

Murume akapfeka shati nechikabudura chakasonwa nejira rezambia. Zvine ruvara rwegireyi nepepuru. Mutsoka akapfeka shangu nhema.

Vanhu vashoma vari kufamba vari kunze kwemugwagwa. Pane murume akapfeka zvitema ari kupesana nemurume akatsiga saga jena, akapfeka sikipa tsvuku. Mugwagwa une tara yakadyika dyika.

Dzimba nhatu dzakavakwa dzakatevedzana. Dzine makamuri mashoma. Yekutanga haina kupurasitiwa asi dzimwe dzakapurasitiwa. Kumberi kwedzimba idzi pane nzvimbo ine huswa hwakaoma.

Vadzidzi vakawanda vari mutende varikupemberera kupedza zvidzidzo zvavo vakasimudza zvitupa mudenga vakapfeka nhumbi dzavo dzekupemberesa dzineruvara rutema.

Kashiri kadiki kakamhara pabazi remuti. Kaneruvara rwutsvuku kubva pamusoro pemuromo zvichidzika pahuro kusvika padundundu. Kumwe kuneruvara rwuchena, rwupfumbu uye tumwe turuvara tutema. Kashiri aka kanemuromo mutema.

Musoro webere rakarara musango. Une ruvara rupfumbu, kumhuno kuine ruvara rutema. Yakavhura maziso matema uye yakamisa nzeve mudenga.

Zvishongedzo zviri kutengeswa zvakaratidzirwa. Pane zvuma zvemuhuro, zvuma zvemaoko nemhete dzinopfekwa panzeve. .

Mureza une mitsara ine ruvara rutsvuku, ruchena negirinhi. Pakati pane mufananidzo une chirimwa chehwiti nenyeredzi ine ruvara rutsvuku.

Musika uripakati peturori tuviri tuchena .Wakaiswa umburera kudzivvirira zuva. Pamusika pakamira murume akapfeka turauzi rebhuruu ari kutengesapo.

Rwizi rwava nemvura shoma kumahombekombe kune madhaka kuratidza kuti kune mhuka dzinouya dzichimiko dzichinwa mvura nechemhiri kwerwizi kune kakomo kane miti yakawanda.

Bhuku rekunyorera rakabatwa mumaoko. Bhuku rinoshanda pakunyorera zviwanikwa mukufamba.

Mureza uneruvara rutema, rwegirini neruchena. Mureza unemufananidzo weuta nemuseve uneruvara rweyero.

Vanhu pamwechete nemotokari zvirikufamba panosangana mugwagwa unonzi Semu Mujoma naRobhati Mugabe. Pane varume pamwechete nevakadzi varikumhanyidzana vachienda kunzvimbo dzakasiyana.

Atari inoshandiswa nevanoita mabasa erima. Pakabatidzwa kenduru uye pasi pakawaridzwa jira dzvuku pakaiswa mari yekuAmerica yakawanda. Nechekusoro kune mari kune zvimiswe zviviri zviripo.

Mutambi wechikadzi akapfeka nhumbi chena akabata mukombe mukuru nemawoko maviri. Muhuro make akarembedza menduro.

Zvombo zvinoshandiswa pakugadzira zvinhu zvakasiyana siyana pane zvombo zvine ruvara rutema neruvara rwegoridhe zvimwe zvezvombo zvinosanganisira pinjisi.

Boka revatambi vebhora vakapfeka zvichena zvine mitara mitema pamitumbi nemitsvuku mupendero yemaoko vashanu vakamira vaviri vakachonjomara muchengeti wepagedhi akapfeka zvakasiyana nevamwe vose.

Musoro muchena wemotokari inonzi gonyeti. Une simbi dzakawanda dzine ruvara rutema. Pagonhi pakanyorwa neruvara rutsvuku.

Miti inosanganisira misasa nemi "jacaranda" irikukura iripamberi pedzimba. Muti umwe chete ndiyo inemashizha asimimwe yese yakadonedza mashizha.

Matuburu emusika akawanda akarongwa asi haana zviri kutengeswa zviripo. Pane murume mumwe chete ari kufamba achiinda kwaanoenda. Akapfeka shati yake chena nebhurukwa rine ruvara rwegireyi.

Murauri ari kuratidza hove dzaabata. Abata hove dzemhando yezvigwaya. Dzine ruvara rutema ruchena uye rutsvuku. Hove dzaabata dzakakura kuenzana nechanza chake.

Wadhiropu chena yakagadzirwa zvine unyanzvi. Ine magonhi anokwana kuita mana. Pasi pemagonhi aya paine madhirowa ekurongedzera zvinhu. Pamagonhi ose pane magirazi ekuzviona